Niriba m be ashipti puuni barinima neesi za bɛ yino sani n kpehiri o kom o yela liiga piɛlli bariŋɔ domi ka ye liiga sabinli ka so jinjiɛm waɣinli zaɣa sabinli barinima maa so ʒila o goro zuɣu ka ye liiga ʒee ka ŋun bala mee doya ka so jinjiɛm sabinli ka ye liiga ʒee .

Dɔɣitɛ n dɔhiri tim niŋdi bia noli puuni bia maa zila o ma gbali pina zuɣu ka ye liiga sabinli o ma maa zila kuɣu vakahali zuɣu paɣi bɔbigu gba bɛ ni polo doo so bɛni mŋaari ba viideo ka ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli biha maa shɛba bɔbi la bɔbi piɛlla piɛlla.

Dobba mini paɣaba n laɣim be duu puuni ka kamara ŋmaari ba ban gbibi kamara nima ŋɔ yela liiga piɛllli ka niŋ nyɛpobrigu ka bɛ yino ye liiga sabinli bɛ sheba wuɣila bɛ nuhi paɣa so biɛni ka ye kootu ka gba niŋ nyɛpobrigu do'so be o luɣuli ka gba ye liiga sabinli ka ʒi kuɣu sabinli ziɣu.

dabba ayi ni paɣaba ayi n wori waa dabba ayi ŋɔ sola chinchin niɛma paɣaba maa gba sola chinchin niɛma paɣa yino chinchin maa nyɛla zaɣ piɛlli ka niraba ʒɛ bi nyaangu ŋmɛri timpana bi yino yɛla liiga piɛlli ka piri namda sabinli ka do so gba biɛni ka pili zipili piɛlli ka yɛ liiga sabinli

Doo mini o paɣa m be duu doo ŋɔ gbibila o fooni ka so jinjiɛm sabinli ka piri soksi sabinli paɣa ŋɔ gba pirila soksi sabinli ka ye liiga piɛlli boɣati be bɛ duu ŋɔ ni paɣa maa kooni mi vakum gba be bɛ duu ŋɔ ni kuɣu be duu ŋɔ ni bolipu be duu ŋɔ ni.

Do'so n ʒi o wahu zuɣu ka pili zipili'ʒee ka so be o luɣuli ka gbibi piɛmolli ka pili zipiligu do sheba gba biɛni ka gbibi piɛmola bɛ yino gbibila gbiɣima ayi o nuuni sheba gba biɛni ka bi ye liiga nima ka yuuni ban bɛ sheba gbami.

nihi n za goota gbani bihi so gorimi ka yɛ liga piɛlli ka be.yino yɛ chɛnichɛni nɛma koɣ'bɛ be sani ŋɔ robanim bɛ kota ŋɔ puuni do so bɛ koɣili ha ka yɛ zaba ka so baɣ' o ka y. liga sabinli

Paɣasaribili n be jaara puuni , kazaŋ fɔn n kpa ɔ tibili nkoolira ,paɣaŋɔ paɣirila ŋmani mŋaniŋɔ nyɛla mŋanpiɛli ɔjaaramaa pɛɛntila zaɣipiɛli ɔsaban polɔ tihi saya ɔmali frinpain ɔ bini maa puuni

Dabba ayi n maani binyɛra bi zaa kpala ninkpari bi yino yɛla liiga vakaɣili ka yuuni o kpee o kpee maa gbubila sikuru dirava o nuu puuni ka laati bɛ o zuɣu saa binyɛra balibu bɛ o teebuli ŋo zuɣu

ninvuɣu bobgu n gbubi sanbood ka dabba ayi pa dizuɣu dabba ayi ŋɔ kpala ninkpariti ban gbubili ŋɔ so pilila zipili piɛlli ka nyaɣa baaji ka so kpa ninkpara ka pili zipili ʒiɛ ka so nyaɣa baaji sabinli so gba biɛni ka yɛ liiga sabinli ka gbubi o foon

Niriba m be bɛ mopili'yiya gbini tihi be mopili'yiya ŋɔ gbini paɣa n ʒi gbala zaɣa ka piri namda muna ka pili zipil'ʒee ka so gba biɛni ka ye liiga ʒee ka ʒi gbala ŋɔ zuɣu do'so pili zipiligu ka piri namda muna ka gba ʒi kuɣu zuɣu yuuna bɛ yino zami.

Bia n-ʒiya m-maani loori o yela liiga sabinli o teebuli ŋɔ zuɣu skiriu dirava nima beni maɣisi gba beni o ʒila kuɣ' piɛlli zuɣu duu maa pɛnti la zaɣ' piɛlli takariti tabi o dukpuni.

Ninvuɣu bobgu m be duu puuni n wari waa bɛ gbibla taba nuhi ninkura bɛ bɛ puuni bipuɣinsi gba biɛni niriba anahi tam bɛ zuɣusaa yuuni ba paɣaba ŋɔ so pila zipiligu ka do'so gba pili zipilgu ka piri namda muna.

niriba n-za sɔla gbuni bɛ pilila zipilila bɛ so ye liiga piɛlli ka sɔ jinjam piɛlli ka gbubi foon sabinli o nu' dirigu ni ka paɣ' so be o nyaaga ka so jinjam sabinli do' so beni ka ye liiga piɛlli ka zaŋ zupiligu niŋ o bɔɣilɔŋ ni

teeku m-bɔŋɔ zoli be teeku ŋɔ gbuni yiya be kom ŋɔ puuni ka kuɣisi be teeku ŋɔ gbuni kpaakpa tihi gba zooi ya ni polo zoya ŋɔ malila mɔri di zuɣu.

Poliis n laɣim kpe sooja gba bɛ bi ni polin shɛba gala wɔchi bi nuu ni bi zaa yɛla liiga sabila ka pili zipili sabila tihi bɛ bi sani loori gba za ni maa ni bi tam la palli zuɣu zɔli bɛ nimpolo.

Dobba ayi m bɛ loori nima gbini dobba maa yela liiga sabla ka bɛ yino so jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli bɛ yino kpala ninkpara loori nima maa vakaha dibaayi biɛla dinni zaɣa piɛla gba dibaayi be dinni.

ninvuɣ' bɔbigu n-tɔri ayorimɔso beni ka ye liiga sabinli ka wuɣi o nuu a o pilila zupil' ʒee so be o nyaaga ka gba ye liiga sabinli ka pili zupil' ʒee bɛ shɛba gbubi la samboori nima zaɣ' ʒɛhi ni zaɣ' piɛla shɛli bɛ sabi momo m-pa di zuɣu do' so beni ka pili zupil' sabinli ka ye liiga ʒee.

Doɣate nima ni barinima m be ashiptini doɣate nima ŋɔ gbibila takara nima n karinda bɛ niŋla nyɛ pobrigu barinima ŋɔ domi ka bɛ zaŋ chinchina pam pa bɛ zuɣu chinchina maa nyɛla buluu barinima ŋɔ so niŋla nyɛpobrigu piɛlli.

Bari n doya ka bɛ kpehiri o kom bɛ daari o mi n kpehiri ashipti puuni bariŋɔ niŋla nyɛpobrigu ka zaŋ chinchini piɛlli pa o zuɣu neesi nima ŋɔ gba yela chinchini piɛlla ka bɛ yino yaɣari kurugu.

ninvuɣ' bɔbigu n-doli palli n-chana paɣaba ni nachimba bia gba be bɛ ni bia ŋɔ pili la zupiligu do' so beni ka vuri o baaji ka nyaɣi baaji sabinli paɣ' so be tooni ka ye liiga sabinli ka sɔ jinjam sabinli ka piri namda moni sabila mɔri be bɛ sani ŋɔ.

makorofon nim pam n be kpe di nyɛla zaɣ sabla shaŋa zaɣ ʒɛhi shaŋa zaɣ dozim do shɛbi za ni maa ni n mŋaari kamara nima bi nyɛla do bobgu bi so pili zipilbʒiɛ kabye Keegan sabinli kaso jinjɛm sabinli sooja gba be bi sani ka nyɛɣi baagi

Niriba m be ashipti puuni doɣate ŋɔ yela liiga ʒee ka barinima ŋɔ so gbibi o bia bia ŋɔ yela liiga piɛlli ka so gba gbibi o bia ka gbibi fooni onuu puuni doɣata ŋɔ teebuli zuɣu peni biɛni buku nima biɛni ni sheriti.

Niriba n zoo kpe paɣaba ni nachimba zaa bɛ niŋdila chooboi so biɛni ka ye liiga ʒee ka mali zabri pam ka niŋ nyɛpobrigu o ʒila cheche zuɣu bia so gba biɛni ka ba cheche ka ye liiga sabinli paɣa so be o tooni ka ye liiga sabinli ka wuɣi o nuzaa ka niŋ nyɛpobrigu piɛlli ka pili zipil'sabinli.

Ninvuɣu bobgu m be daa puuni bɛ so kurimi o yela liiga piɛlli ka loba ʒee za o tooni ka paɣa so ye liiga piɛlli ka gbibi baaji sabinli ka diri do'so fiila doo maa pilila zipil'sabinli ka gbibi waya o nuuni ka do'so be bɛ sani ka ba moto ʒee ka niŋ helimenti.

Niraba n zaŋ tipa nim n toori tankpaɣu tipa nim ŋo nyɛla dibaayi katapila bɛ nimaani shoovul nim bɛ ni tipa nim ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛhi tankpaɣu zooya nipolo tihi gba bɛ ni polo